Budu uduunne uddirewo geerati le'nayi heenoomohu. kuni budu uduune uddirewo geeri addintayiti biifinohu. Budu uduunne isi mayiiniti loonsayihu maa maa horonsi'neti loonsayihu togo biifewoha

Buddeena gannay woyte buddeena ganne aanaanni dinbay uduunnichooti la'nay he'noommo konne buddeena ganne aana dinbay uduunnicho may mayiinniti loonsannihu hiitto dani loonsanni?

Hawaasi quchumiha albi danasiiti la'nanni hee'noommohu yaatena hawaasi quchumi mamarooti quchumu gede ikke xintamihu?

ee iliitino badalati leellitahu te badal hitonni garini loonsena iliiteoka mayi gariniti loonsonihu?

Baahili addaraashete jireenyu paarte borro mini giddoonnni beeza interipirayiize safote uurrinshaati la'nayi hee'noommohuna beeza interipirayiize safote uurrinsha maati uyiinayiihu owaante maati horose?

Seessalite doogoti leeltannonkehu, seessalite doogo loosantu gedensaanni dagoomu hattee seessalute dogoora adhawo qoropho maa ikka hasiissannose?

admasi mole yaannoha inglizete afiinni borreessinoonniha jawa ijaaraati la'nanni hee'noommohuna ijaarubbate aana budenkenna afoonke lossate maati loonsanni hee'noonnihu ninke afiinni borreessate deerrinnni laeehunni?

Ee jawa hijaara minate xinta leellishshawo misileeti la'nayi hee'noommohu, jajjabba hijaarra loonsayi woyi minnayi wote xintubbansa hiitoota ikka hasiissanno?

Tini kaameelu doogooti leeltanni noonkehu. Kaameelu kawa ka'aa haramanna la'neemmote misile tini yaate. Kayinni kuri kaameella mayi kaameellaatikka giddo nooti?

wedellu baxxitino tiriite iskeesi boordete yinannite leellishshanni noohuna tenne triite leellinshanihu mayiinniti iskeeti boorde mayiini loosantanno hiittoonniiti iskeeti triite togoota loosa dandiinannihu?